gati kaashsho kunni gati kaashshooti yineemmohu addintanni bunu weese hattonno addi addi badalano ikko wolericho ikkanna kuni kashino gilophe jawa ikkiro giddosi dancha guma aanno kaashshaati konnira konne kaashsho seekkinne agarre lo sasiissanno

dghedeweelcho dano gargarate yineemmo weete anfikkinni manchu aana iillitanno dano daafira addi addi qorophaadhine doogoha nannibeete hodhi shudanno beete kawanna ela'ne seekkine garunni tayisa hasiissanno doogo

baatto loosiranna saada ce'e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce'e galtinori addi addi qooxeessira baadiyyete ikko woliwano afaantannoreeti kurino baattonno hatto saada ce'e galtannoho addi addi eo afidhe umoonsano ikko maatensa woyyeessite heeratet

dubbu saadaatinni dubbu saadaati ineemmoti horo lowa uyitannote horo uyitannoti maati numboro tenne dubbu saada gobba gobbaydimanni daa ata dawe hattono addi addi garinni la aradhaanno beete babbaxxiyo womaashsha baaxxi la anno daafirati

idishindustiriyete irshaati yineemmo beete babbaxxiyo garinni faawirika ara loonsanni irsha ikkanna konne irshano loonsannihu industiriyete babbaxxitiho maashinna gamba assine loonsanni ha yooti

saada hecehatto togo yineemmo itetechu mangitteno saada ce'ne hee'rate addi addi owaante uyitanni afantanno kunnira saada ce'ne see'niro addi addi richo insa giddonni no afi'ra dandiinanni kunnira saada cee hee'ra lowo geeshsha danchate

saada heceatto togo yineemmo wetitecho yannankira tenne saada ce'ne ehee'nanni gara rosiissanni mangitte baadi yedeno itko quchummate kooxeessira lowo owaante witannileeltanno konnira saada ce'ne ehee'niro addi addi horo afi'nannihuraati

sagalete banke sagalete bankeeti yineemmoti sagale duunnanni base ikkitanna tenne baseno addi addi garinni sagale worranni nawyi hatto gamba assine quchummanni yannara ba'annohi gede seekine qoropho adha hasiissannonkela xawissanno

saada hacaatto togo yineemmoete saada ce'ne hee'nanni gara rosiissanni techo yannankira mangitte addi addiowaante babbaxxiyo qochu maranna hatto hatto baadiyyete qochu mara uyitanni afaantannohura saada cee'nannihu ado buuronna hattuno worire giddoonsa afi'nannihuraati

agirote kemikaali ineemmoti addi addi baati xagganni gamba asine loonsanni kemikaalubba ikkitanna tini kemikaalino addi addi yite gamba assi'nanni yanna ba anno higeti tenne addi addiri itihunanno higede horoonsi'nanni xagga ikkate kultanno

nsagalete bankeeti yineemmo boyete sagale quchumme mittu qooxeessira woorranni base ikkitanna tini sagalete baankeno addintanni babbaxxitino sagale giddose afantanno baseeti konnira tenne sagale worranni basenna qooxeessa seekkine agarhasiissann

bnksagalete baankeeti yineemmo weexetecho wolewolewiinni sagale ba'anno yannara sagale mitto basire abbine quchumme duunne worranni darga ikkanna kunni dargino addi addi sagale gamba yite heedhanno base ikkannota buuxisannobaati

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yinee muri addi addi horo uyitanno kemikaalubba ikkitanna uyitannon kemikaalibba we horono'maati yinummoro babbaxxiho sagale addintanni ba'annohi gedetenne kemikaale horoonsi'niro hatti sagale ba atto gattanno

saadate ceatto techo yannankira saada ce'nehala'ladunnihoraameeyya ikkinanni afammanni leellanno kunni daafira saada ce'nannihu baadiyyetino ikko quchummate qooxeesi'raati saada uyitannohorono hatto giddore addi adhita ikkinu daawira saada ce'ne hee'ra lowo geeshsha hasiissanno

baatto loosi'ranna saada ce'e galtinori kuri baatto loosiranna saada ce e galtinori yineemmori addi addi basi'ra baatiyyete qooxeessi'rano ikko qooxeessi'r anafaantann kunnira saada ceeanna baatto loosire hee'ra lowo horo giddose afidhinota ikkitino huraati

dubbu saada dubbu saada addi addihora uyitannote dubbu saada uyitannooro addintanni lowoti kunnira dubbu saada ba annu gede qorophonna xinqaaqe hadhine tenne dubbu saada seekkine agarre lowontanni hee' rhasiissaanno

womaashsha a bitanno murottini muro womaashshaabbitannoti lawishshaho baaqeela sinde hattono muuze ikko woleno kuri lawannori kuri womaashsha a bitanno murooti tenne muronno addi addi garinni oroonsi rasiissanno

dubbu saadatini dubbu saadaate yineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitannattini saadano manchi beettila addi addi owaante woy addi adi ore uyitanno uyitannoorono maati nummaro manchi beetti sagalimmate tenne saada saga'le hee'rate lowo horo uyitanno

dbbulsdubbu latishshaati yineemmoweete dubbo addi addi garinni latiinsnni dubbo latiinsannihuno mittu dubbi bairo hakkonne baino basira addi addi haqqe kainse indegina rigimbe konne dubbo bainoha addi addi garinni latisha dandiinanti

guuchishgumu laalchi irsha ineemmoweete addi adio kuriuuno lawishshaho la'nummoro gumu laalchi irshaati ineemmori baaqeelu qamade hattonna sindeoo woy gaashshieo lawannoreeti

sagalete baanketini sagalete baanki yineemmoti sagalle qochummeenna duunne worranni darga ikkanna kunni base'rano addi addi sagale dana anfanni tenne sagalete dana woy baanke worranni base seekkinne ba'annoki gede qorophine agara hasiissanno

gati kaashsho kunni gati kaashshu yineemmohu addi addi horo giddosi afi'dinoha ikkanna lawishshaho weese bununna hatto shonkooraoo lawannore ikkanna kunino gati kaashshi keensanni yannara seekkinne dancha qoropho adhine losso hasiissanno

sagalete baanketini sagalete baankeeti yineemmoti addi addi basira sagale duunnanni base ikkitanna tenne sagalete baankira addi addi garinni babbaxxiyo garinni worroonni wirichi ba annookki gede seekkine dancha gorobonna dancha tiinqaaqe hadh hasiissann

baatto loosiranna saada ce'e galtinori kuni manni addintanni baatto loosirannohu saada loosannohu no hatto addi addi eo woy addi addi gawe afirateeti hattono insa giddonni babbaxxeworicho loosire umosino ikko maatesi woyyeese herateeti

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yineemmuri addi addi horo uyitanno kemikaalubbaatittini kemikaale marichi horo uyitanno yineemmu beete yanna saewurichi manna goddaatannohi gede tenneho roonsi'ne addi addihore ameeyya ikkate lowo kaallo uyitannote

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yineemmori addi addi horo iitanno kemikaalubba ikkitanna konnirano tini kemikaalubba babba xeewo basera sagale worranniwanna hattono addi addira horote ikkanno uduunnichi ledo horoonsira lowo geesha hsiissanno

baatto loosi'ranna saada je e galtinore kuri baatto loosiranna saada je'e galtinori yineemmori addi addi qooxheessira woyi hatto baadiyyete afantannore ikkitanna insano baatto loosidhenna saada je'e heedhannohu addi addi eeo afidhe umoonsano maatensa woyyeesside hee'rateeti

saadate ce'atto saada ce'attooti yineemmo woyete techo tenne saada ce'ne hee'nanni gede mangitino addi addi owaante uyiitanni leeltanno saada ce'nannihuno addi addi horo giddonsanni afirate hakkiinnino sa'ne ce'noonni saadanni meessaneetono woyyeessire herateeti.

agirote kemikaalubbattini agirote kemikaalu baati yineemmoti giddose addi addihoro afidhinoha k kemikaaleeti uyitannohorono maatiinommoro tenne kemikaale oroonsinne baannoricho gargarre hee'rate lowohoro uyitannote

tini dubbu saadaati yine woshshineemmuti dubbu giddo calla heedhanno saadaati heedhannowano dubbo galtino seewwe minise assidhe heedhanno daafira tini dubbu saadano addi addi horo uyitannote uyitannohorono sagalimmate ikko addi addi horo uyitanno saadaati

industirete irshubba kuni industirete irshubba ineemmohu addi addi maashinne loonse jawa ikkino irsha ikkanna konne irshiano babbaxxiho faawirika eessine addi addi garinni mannaha horote aanno gede assateeti kunnira industirete irshi lowohoro afi'rino

saada heceatto saada hece attooti yinemmumititecho mangiitteno tenne saada ce'ne addi addi horaameeyye ikkate babbaxxeyoricho uyitanni afaantanno kunnira tenne saada ce'ne seekkine hee'ra hasiissanno saada ceea giddoseeado buuronna maala wole worerin afi'ne hee'nanni daafiraati

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalubba yineemmoti addi addi xagg gamba assine loonsoonni kemikaali ikkitanna tini kemikaalino uyitannohoro maati yine la'nummaa ikkiro tenne kemikaalinni addi adi sagali giddo sagale turte ba'annoh gede horohonsi'rateeti

baatto loosiranna saada ce'e galtinori kuri baatto loosirenna saada ce'e galtinori yineemmori addi addi qoxeessira afantannore ikkanna techono la'nummoro yannankeera baatto loosi'ranna saada ce'e gala mangittino addi addi garinni owaante uyitanni horaameeyye assite leeltanno

agirote kemikaale tinni agirote kemikaaleti yineemmoti addi addi horo uyitannote tinni addi addi garinni mitte sagale quchumme worranni qooxeessi xurannokki gede tenne kemikaalete addi addi garinni seekkine agara hasiissanni

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalubbaati yineemmoti addintanni babbaxitiyo xagga gamba asine loonsoonni kemikaalubba ikkitanna ise uyitannohorono maati yinel nummorotini agirote kemikaalubba ardi adi sagale xurte ba'annohi gedesse jabahoro uyitanno

sagalete murootinni sagalete murooti ineemmohi sagalimmate horoonsi'nanni murooti lawishshaho muuse awuqaatto hattono babbaxxiyooti gaashshete gumma ikkitannoreettitenne murono horoonsi'neemmo yannara seekkine garunninna amanyootunni ama rhasiissannonke

baatto loosi'ranna saadace egaltinore kuni togo yineemmo beete baatto loosiranna saadaje cegaltinori addintanni baxxino garinni baadiyete qooxeessira afamanno manna ikkanna insano batto loosidhinatto saadace egaltanno umonsanna ikko maatensa woyyeessite herate

dubbu saadatinni dubbu saada yine woshshineemmori we su'mineemmori dubbu giddo heedhanno saada ikkitanna insa heedhanno qooxeessino ardiintanni dubbo konni daafira dubbu ba annohi gede seekkine dancha qoropho adhine dubbo ba annohi gede agara naattono babbaxxi horichi unannohe gede agara hasiisa

dbutini dubbu saada dubbu giddo calla dubbo mine assidhe heedhanno saadhaati tini dubbu saada manchi beettira marichi horo uyitanno yini la'nummoro manchi beetti tenne dubbu saadanni addi addiricho hatto saglmm horonsi'reerate lowohoro uyitanno

saadahe ceatto saada cea lowo geeshsha hasiissanno saada ce'nannihu giddose lowohoro afi'nannihuraati saada uyitannohoro maati yine la'nummaa ikkiro saadate giddo ado muuro hattono maala lowo geeshsha anfehee'rateeti

saada haceattottogo yineemmo woyite saada addi addi ooxeessira tenne yannara hala'ladunni ce'nanni afammanni mangitteno tenne daafira lowo owaante uyitaanno kunnira saada je'niro hoongoonnirichu afi'ne horaameeyye ikkate lowohoroyitannote

gati kaashshooti yineemmo weete lawishshaho weese bunu hatto awukaado muuseenna addintanni kuriuu lawannore wole wolere ikkanno konne kaashshono addi addi horoaano daafira ba anno higete addi addi qorophaadhine loosso hasiissannoonke

baatto loosi'ranna lattono saada je'e gaaltinore kuri baatto loosiranna saada je'e galtinori yineemmori addintanni baaxijate qooxeesira afamanno manna ikkanna baatto loosidhanninoono addi addi garinni babba xeo irshawe murofuushshi'rate

saadate ceattooti yineemmoti addi addi haro uyitannotti techo yannankera tenne saada ce'ne hee'nanni gara kultanni mangiittino addi addi owaante ledo irkisse uyitanni afantanno konnera saada ce'nehee'ra lowo geeshsha hasiissanno

sdhotisada hacttooti yineemmoti giddose adi adi horo afidhinoti saada ce'ne hee'nannihu maatino umosi ikko hakkiichinni no sa'ne wole wolirrichuno giddose afi'nanni daafira saata je e hee'ra lowo geeshsha asiissanno

sagalete baanketini sagalete baanke addi addi owaante uyitannota ikkitannatini sagalete baankeno uyitanno owaante maati yinuummoro sagale addi addi darginni quchumme hakkiicho worriro attenne hasi'noonni sagale afi'rate addi addi owaante uyitanno baseeti

dubbuddubbu saadasinmoyite dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanno dubboho addintanni tini saada mine assidhe heedhanno tini saadano addi addi horo manchi beettira uyitanno tenne saada manchi beetti saga'leno hee'ra dandaanni

sagalete baanke tini sagalete banki hitiniimmuti giddose addi addi horo afidino sagalete banke ikkitanna tini sagalete bankeno addintanni sagale duunninna quchumme worranni basenna darga ikkannohura konne bseekkine agarahasiissanno

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalubbaati yineemmo weete addi addi baati xagganni gamba assine loonsoonni kemikaale tenne kemikaalubba horoonsi'nannihuno addi addirichubbabbaxeho sagalla daanillu qase hunannohi gede tenne kemikaale seekkine horoonsi rasiissanni

kuni gumu laalchi irshaati yineemmohu guma aanno laalchooti lawishshaho sinde baaqeelunna hatto addi addi qamadeo yinaireeti kuri guma uhixanno laalchi irshaati yineemmoreno addi addi gariibbaannohi ederoonsi'rahasiisao

buqqeete fayyimma buqqeete fayyimmaati yineemmo weete mittu manchi hedannonna haatto qaaganno weete surresi aana heedhanno keeraanchimma ikkitanno buqqe manchoho fayyo ikkituro hedeweelcho daannoreno agadhate ikko hakkiinniho sae yinoonniricho buuxate lowo geeshsha umosino woledo gatisa dandaanno

dubbu saadaatinni dubbu saada addi addi basi'ranna qooxeessita dubbu giddo heedhanno saadaatitinni saadano heedhanno qanchi dubbo ikkino daafira dubbose galtino assidhewe mine assidhe heedhanno bayichooti kunni daafira dubbu ba annoi gede seekkine agara hasiissanno

sagalete baanke dini sagalete baanke yineemmoti sagale quchumminna mitte basira worranni darga ikkanna kuni dargino seekke xuraawanno kinnaatto addi addi'richinni ba anno gede tenne sagale duunne worranni base aga rahasiissanno

dubbu ddubbu saada dubbu giddo heedhanno saadaati dubbu saadano maricho uyitanno yinommoro dubbu saada addi adihoro uyitanno uyitanno horo giddono la'nummaa ikkilo dubbu saada babbaxxiyo garinni dubbu oe'ne babbaxxeyoricho afi'ratino ikko insa giddo sagalimmate lowo horo uyitannote

saada hece atto togo yineemmouyite saada addi addi horo uyitanno daafira seekkine ce'ne hee'nanni saada ce'nannihuno babbaxxiyo gariinni giddose addi addi horo uyitannohuraati saada cee hasiissannohu ado muuro maalannaattono wola woloricho dancha horo uyitanno daafira

dubbu saada tini dubbu saada neemmote dubbu giddo calla hedhanno saada ikkitanna tini dubbu saadano addi addirichi eddirante ba'annoi gede ise tenne dubbu saada seekkine agarhasiissaan hagarrannihuno dubbu biowar i keense biddi assino

dubbu saadatini dubbu saada giddose addi addihoro afidhinote afidhino hornotini dubbu saada addintanni lowote konnira tenne dubbu saada addi addirichi gadache unanno higede tenne dubbu saada lowo geeshsha agara haasiissannonke huraati

ispoortete amadooshsheeti yineemmowite isipoorte addi addi basi'ra gangalantannita ikkitanna hakkiichinninosae isipoorte loonsannihu isipoortete hasiisannoha addi addiha biifanno uduunne umosi agarinoha uddi'neeti

gati kaashsho gati kaashshooti yine woshshineemmori buna weese attono addi addi shoonkoo raoo lawannore ikkanna kuni keeshshino kaensanni yannara moolenna hatto ba annohi gede addi addi qoropho adhine konye kaashsho seekkine garunni amadahasiissanno

agirote kemikaalu battinni agirote kemikaalu baati ineemmoti giddose addi addihoro afidhinotitinnino afidhinohoro maati yini la'nummaa ikkiro babbaxxiyo garinni sagale worranni dargira addi addirichi sagale hunannori daanno yannora tenne agirote kemiqaalu baworoonsi rasiissanno

dubbu saddubbu saada yine woshshineemmori lawishshaho dubbu giddo heedhannore ikkitanna tini saada no addi addi eo uyitannote mitte gobbara marichi yeo uyitanno yinummoro tenne saada gambo yitinot l arawe dr daano manni addi addi eoa se laanno

sagalete baankeetini sagalete baankeetineemmoti sagale quchummeewe mitta basira duunnanni darga ikkanna kunni dargino addintanni sagale worranni woyite ba annohi gedinnahatto qooxeessisi xurannohi gede konne qooxeessa seekkine agarhsiissa

sirote fayyimma xogu yineemmo weyite sirote fayyimma manchi beettira lowontanni danchate siro fayyimma ikkitiro manchi beetti edaarenna attono assannaricho garunni uwaxanninna buuxanni loosano daafira sirote fayyimma lowo geeshsha danchate

fayyimmate ijaara kuni fayyimmate ijaara yineemmohu addi addi daallasuwa gamba asine duunnaanninna hattono addi addi xagga mitteenni mitte basera gamba asine quchumma worranni base ikkitannoora konne baycho seekkine addi addi qoropho wodhini aga hasiissanno

buqqeete fayyimma togo yiniimmo beete mittu manchira buqqeesi fayyonna keeraancho ikkituro assannorenna loosannore buuxanninna huwaxanni assannohakkunni gedensaanni buqqe fayyo ikka hoogguro manchi beetti loosannoreno asse diafanno

baatto loosi'ranna saada ce e galtinore kuri baatto loosi'ranna saada ce e galtinorineemmuri looreenkanni baadiyete qooxeessira afamanno manna ikkanna kunino manni baatto loosi'rannohunna saada ce e hee'rannohu giddosenni addi adi horo afi're huraameeyya ikke hee'rateeti

hinkote fayimma hinkote fayimmaati yineemmo beete hinkonke addi addi garinni xurtannohi gede seekkine agadhinanninna ardi addi garinni hinkonke addi gaddi sagale intummoro xurte ba'ahi gede seekkine garunni haeshira yanna yannate lowo geeshsha hasiissannota towissannoha yooti

baatto loosiranna saada je'e galtinore kuri baatto loosiranna saada je'e galtinore yineemmori addintanni atto baariyete qooxeessira afamanno manna ikkanna kuni mannino baatto loosirenna saada je e hee'ranno umosi ikko maatesi woyyeesse hee'ratee

bato loosirann sdce egaltinore baatto loosiranna saada ce e galtinore yine woshshineemmo manni addi addi horo giddose afi'rino manna ikkanna kuni mannino baatto loosirannohunna saada ce egalannohu afi'rinokkiricho hakkunni seekkire afi're umose woyyeessatit

sagalete baankeetini sagalete baankeeti yineemmo beete sagale mitto darga quchumme woy hatto gamba asine worranni darga ikkanna kuni dargino addintanni xurenna hatto babbaxxiwoorichi doofaare ba annohi gede konni darga seekine agara hasiissannonke

gati kaashshooti yineemmo weete weese muusenna awukaado hattono babbaxxihore shonkooraoo hanaannasannao lawannoraeti kurino ardi addi kaashshi aannoorono manchi beettira lowote konni daafira konne kaashsho loosinanni yannora seekkine aga rasiissanno

sad hecettootni saada heceattoote yineemmuti giddose lowohoro afidhinooti saada receatto yineemmuweete saada addi addi garinni ce'nanni saada ce'nannihuno giddose hatto buuro adonna maaloanna kulino wole lawannore afi'rate

baatto loosi'ranna saada ce'e galtinore kuri baattos loosi'ranna saada ce'e galtinori addintanni baadiyyete qooxeessira afantanno mannannawe gabare ikkitanna insano baatto looosidhinna saada cee'e addi addi gawe we eo afi dheedhanno mannaati

dubbu saadatinni dubbu saadaati yineemmuti addintanni lowohoro uyitanno saada ikkitanna dubbu saadanno uyitannoro maati yinumma ikkiro manchi beettitenne dubbu saada sagalimmateno ikko addi addintanni insa goginni babbaxxeere loonseee'rate

dubbu saada tini dubbu sadtmmt dubbu giddo heedhanno saada ikkitanna giddoseno lowohoro afidhinoti afidhinohorono maati yine la'nommora tini dubbu saada addi addi garinni sagalimmate manchi beettino ikko giddose lowohoro afidhinoti

gatikaashsho gati kaashsho yineemmo beete la'nummoro muuse hatto aweese bunanna wole wole kurino lawannore ikkanna kunni kayishino lophe lowoha ikkanno beete giddosi guma dancha aano daafira konne kaashsho ba annokkinna hatto xuraawannore gede agar hasiissanno

industiriete irsha kuni industirete irshaati yineemmohu giddosi addi addihoro afi'rino kunino aannohoro maati yine la'numma ikkiro konne jajjabbaanna maashinenni loonse ka'ne addi addi paafirikira eessine horote hosiisateeti

sagalete baanke tini sagalete baankeeti yineemmoti sagale duunnanni quchuma ikkanna addintanni tenne sagale duunnanni yannara sagale giddose babbaxxinorichiu hunannorichi hee'rannohokki gede hakkonne qooxeessa seekkine agara hasiissanno

dubbu saad tini dubbu saada dubboo heedhanno konne ikkino daafira tini dubbu saada heedhannohu dubbose galtino assidhe woy mine assidhe heedhanno daafira dubbu ba annokki gede seekkine qoro phine agarhasiissanno

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalubbaatiinummoro ala'nommoro yannankira lowohoronna loho kaallo uyitanno kemikaalubbaatitini kemikaalino marichi horo uyitanno yineemmo beete addi addi sagalete kisannorinna woy babbaxxibaixxiyorichi daannuhi gede lowohoro uyitannote

dubbu saadatini dubbu saadaatineemmoti dubbu giddo calla heedhano saadaatitini saadano addi addi garinni dubbunni ba'annokki gede dubbu urannowa s ogibii ddidiho daawira qorphinne aga rahsiissaann

baatto loosiranna saada ce e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce e galtinori yineemmori addi addi garinni giddoonsabbabbadhitno owaanti afidhinoreeti baatto loosi'nannihu addi adi hoongoonirichu afi'rate saadate giddonnino atto wole wolere afi'rate

hedeweelcho dnu agarooshshe hedeweelcho dano agarooshsheeti yineemmo beete ha'nanna hindiikki iillalnore ikkanno doogo ha'nanniweete konne hedeweelcho dano seekkine aananke iillannoticho saqqorophine seekkine garunni ha'ra hasiissannonke

hedeweelcho dano gargara togu yineemmu woyte hedeweelchu danoo addi addi garinni mannaho agadhiyookki gari iillitanno dano ikkitanno daafira tenne dano ragunninna garunni ha'neemmo woyite seekkine kawanna ka'a la'ne hedanno daggayi gede agadhine seekkine ha'ra hasiissanno awissanno hayyooti

irokuri agirote kemikaalubbaati yine moti addi addihoro uyitanno kemikaale ikkitanna uyitannohorono maati yine la'nummoro addi addi qooxeessita sagale worranninna hattono wole wolirichira ikko tinni agirote kemikaale lobohoro uyitanno

dubbu saada togo yine woshshineemmuwete dubbu saada addi addihoro uyitanno saada ikkitanno tini dubbu saadano uyitannohoro maati yinummoro dubboho addi addi garinni mannu sagaleno tennenni saga'le hee'rate ikko umisinni lowohoro uyitannote

dubbu saadatini dubbu saadaati yineemmoti dubbu giddo heedhanno saadaati hakkiicho noowa heedheennanni addi addi garinni manchi beettihano lowohoro uyitanno saada ikkitanno kunni daafira tenne dubbu saada ba'anno hegede seekkinne agar hasiissanno

baatto loosiranna saada ce'e gallinore togo yineemmo woyete baatto loosiranna saada ce'e gala addintanni lowo horo uyitanno kunnira saadati giddonni maala hatto addo buuronna wolericho afi'ni hee'rateeti kunnira baatto loosiranna saada ce'e gala lowontanni horo uyitanno.

dubbu sad dubbu saadati yineemmu meeeini dubbu saada dubbu giddo calla afantanno hakkiicho dubbo galtino we hattono dubbo mini assidhi heedhanno daafira tini dubbu saadano horo lowo itno daafira heedhanno qaanchise dubbuuwe ba annohe gede agarhasiissan

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yineemmoti giddose addi addi hooro afidhinote uyitanno horono maati yinummoro tenne agirote kemikaalubba woy xagga horoonsi'nne mittoricho ba''annoricho addintanni gargare heerateeti

agirote kemikaalubba tini agirote kemikaalubba yine su'mineemmorinna woy woshshineemmori lowo horo uyitannote agirote kemikaale uyitanno horo la'nummoha ikkiro agiro babaxxiyo garinni tenne kemikaalubba gamba asine mittoho gide woy hatto addi addi guma gamba asine worroonnihu itamannoki gede tenne kemikaalenni horoonsi'ne gatisa dandiinanni.

baatto loosilanna saada ce e galtinore kuni baatto loosilanna saada ce e galtinori neemmori addi addi qooxeessira afantanno manna ikkitanna roorenkanni baadiyote qooxeessira afantanno mannaati kunnira tenne saada ce enna attono lowontanni baatto loosi dheera lowo geeshsha horaameeyya hssitannonsareeti

saada hiceatto tini saada hice atto addintanni lowo geeshsha hasiissanno tenne yannara mangiteno tenne saada ce'ne horaameeyye ikkate lowoo kaayyonna hattono addi adi howaante uyitanni afaantannino daafira saada ce'ne hee'ra lowoge hasiissanno

dubbu sadtini dubbu saada ine woshshineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tenne dubbu saadano addintanni gobba qobbdi manni babba xiyo garinni gambayitio d la anno yannara addi addi eedanno daafira lobo horoyitanno

baatto loosiranna saada ce'e galtinore kuri baato loosi'ranna saada ce'e galtinore yineemmuri baadiyetenna hattono addi addi qooxeessira afantannore ikkitanna baatto loosidhinna saada ce'e gaaltannoonno addi addintanni umoonsa woyyeessiti heerateeti

saada ciattooti yineemmo weetitecho yannaankira hala'ladunni babbaxxiyo qooxe sira afantanni leeltanno saada je'nannihuno addi addieo afi'rateeti hattuno giddoonsanni babbaxxiyo gari ado buuro maalano ikko wola woloricho afi'rateeti

baatto loosiranna saada ce'e gaaltinore togo yineemmo wete baatto loosiranna saada ce'e gala addintanni lowo horo uyitanno hattono baatto loosi'nannihu addi addi muro giddose loonse fushshate ikko saada ce'nannihuno giddose lowo horo afirateti

buqqeete fayyimma togo yineemmo woyiite buqeenke keeraanchonna garunni assabbannoha ikkiro tenne hayyo buqqeete fayyimaati yinanni buqqe fayyimma ikkitiro mittu manchira hedannorenna assannore garunni horoonsi're yannasino xaqqa'manni loosira dandanno daafiraati

industirete irsha kuni industirite irshaati yiniemmuhu addi addi horo aanno aannohorono maati yine la'lumma ikkiro industirie addi adi paawirikira massine eessate akkonne loonsoonni irshira babbaxxi horicho seekkine agaranna seekkine xiinxallasiisanno

dubbu saada tini yieemmoti dubbu giddo qanchansa assidhe heedhanno kunnira dubbu bairoo tinni saadano ledo ba'anno daafira dubbo addi addirichi seekkine qorophine ba'annokki gede assine agara hasiissanno

baatto loosi'ranna saada ce e galxinori kuri baatto loosi'ranna saada ce e galxinori rooreenkanni baadiyyate qooxeessi'rano hattono addi addiwa afantanno mannootaati kunni daafira tenne saada ci'ninna baatto loosi'ne gallannihu giddosee addi addi horo afi'ne hee'rateeti

dubbu saada tini dubbu saada afaantannohu dubbu qooxeessi'ra ikkanna tini saadano uyitanno horo maati yinummoro manchi beeti tenne saadanni addi addi sagalino afi're saga'le yee'rate ikko hakkiichi nosa etini sagale wole wolehono babbaxxeo basi'ra horoonsi'rate horo uyitanno saadaati

xagicho xagichu addi addi muronni gamba assine lonsaanniya ikkanna xagichono roonsi'nannihu addi adi wmdiro hakkonne xagicho oroonsi'ne amaandio iwannni hurate xagiichu babbaxxitinoho roaanno daafiraati

dubbu saada tini dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitannohura tini saadano addi addirichi eddare dubbunni hunanno seeki gede tenne saada seekkine dubbuno ba annofi gede addi addi qoropho adhine seekkine agara hasiissannota kullanno

dubbu saadatinni dubbu saada addi addi horo uyitanno saadachinni dubbu saadano dubboho calla heedhannota ikkitanna tini saadano eitnno horolowota ikkitino daafira dubbu saada ba'annoyi gede seekkine qoro'manna agara hasiissannota buuxissanno

baatto loosiranna saadaje e galtinore kuri baatto loosiranna saadaje e galtinori giddose lowohoro uyitannoti kunnira baatto loosiranna saadaje e gala addintanni babbaxxiyohoro uyitanno daafira tenne saadanna baatto loosira lowo geeshha hasiissanno

dubbu saadatini dubbu saadaatiniwoshineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saadaati dubbu giddono heedhannohu dubbo mineensa wo qachansa assithe heedhanno daafira insano oyitannoti manchi beetilattini dubbu saada lowo horo afidhinota ikkitino daafira dubbu saada agara hasiissanno

saada haciatto saada haciattooti yineemmuweeti addi addihoro uyitannote tenne saada ce'ne hee'rate techo yannankira la'nommoro mangittino addi addi owaante uyitanni tenne saada ce'ne umosino ikko hattono maatesi woyyeessi'rehee'nanni garrosiissanni afaantanno

dubbu saadatini dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanno dubbohono heedhannohu dubbo mine gaaltino assidhe heedhannoti kunnira dini saada dubbunni ba annohi gede dubbu ardi addi'richinni battaname woyatto giirane ba annohi gede aga rasiisanno

dbbudubbu saataati yine woshshineemmoyite dubbo giddo calla dubbo gaalxino assidhe babbaxxiyoo gari niitini saada dubboho heedhannote dubboho heedhanno aarano kuni dubbi eddramennwe murame ba annohi gede dubbu saada heedhannowa seekine agara hasiissanno

dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saadati tini saadano dubbo mine seewwe gaalxinosi assidhe heedhanno saada ikkitanna tini saadano ba annohi gede addintanni dubbu giddo hee'rannori ba annohi gede dubbo bainowa riimbe seekkine aga rasiissanna

dubbu sadtini dubbu saadatineemmot dubbu giddo heedhanno saada ikkitanna tini dubbu saadano mittowa mitte kaamphe loonse woy quchumme woriro tenne dubbu saada laara gobbaadi addi addi manni dhaannoweete tenne addi eoelaanno

gati kaashsho gati kaashsho yineemmo beete lawishshaho weese awukaaddonna hattono babba xeyo kaashsho ikkanno kunni kaashino keensanni yannara iilliro addi addi horoaano daafira konne kaashsho moole bannokki gede seekkine agara asiissanno

lntini sagalete baankeeti yineemmoti giddose addi addi sagale duunnanni base ikkitanna tenne sagalete baanke giddono addi addi'richi giddose hee'ranno kunni daafira tenne sagale ba annohi gede addi addi qorophaadhi naga rasiissanno

sagalete baankeetini sagalete baankeetiniemmuti sagale quchumminawe duunne worranni base ikkitanna tenne base giddono sagale addi additi afantanna kunni daafiratini sagale nootino addi addi korkaatinni ba annuwi gedeha konne base seekkine agara hasiissanno

sagalete baanketini sagalete baankeeti yineemmoti addi addi sagale duunnanni base ikkitanna tenne quchumme gamba asine worroonni sagale sagale hoogganno yannara hakkiichinni marre hidhate hattono babbaxxiyo garinni lobo kaallo yitannote

industiriyete irsha togo yineemmuweete kunni industiriyete irshi babbaxino jajjabba maashinenni loonse gamba assinoonni irsha ikkanna konne irshano gamba assinoonniwi haa'ne addi addi faafirikira eessine babbaxxioricho loosine horo xodeanhasiisate

bnksagalete bankeeti yineemmoweete sagale duunnanni darga ikkanna konni dargirano sagale seekine gamba assine mitteenni quchumme wordanni darga ikkanna sagale tinino babba xiyo garinni ba'annohi gede konne bayicho seekine aga rasiissanno

dubbu sad dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saadaati tini saada no heedhannowa addiintanni galxinosi assidhe heedhannowaati konnira kuni dubbi muraminna addi addiri dolae ba anno higite dolameowa indegena qolle riqi wahasiissanno

saada ciattoti saada ciattooti yineemmo beete saada techo seekkine ce'nanni gede mangittino addi addi owaante uyitanni leeltanno saada ce'nannihu giddonsanni addi addiricho afi'nanni daawirati afi'nanniri ado muulo baalanna hattono wala wola reeti

baatto loosi'nhenna saada je'e galdinore kuli baatto loosiranna sada jee gala lowontanni manchi beettira hasiisannorichi giddo umiha ikkanna konnira saada je'nenna baatto loosi'nannihu addi addi ewo afi'noonnikkiri afi'ne hee'rate eti

saadahe ceattootinni saadahe ceyattooti yineemmoti giddose lowo horo afidhino ceattooti saada ce'ne hee'nannihu addi addi horo giddose afi'nannihuraati adono ikko maala wola woloreno babbaxxi horicho saadate giddo afi'nanni daafiraati

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubba yineemmori addi addi basi'ra horoonsi'nanni xagga ikkitanna tenne xagganoh horoonsi'nannihu addi addi rhi sagle hunannooki gede tenne agirote kemikaalubba babbaxxiyo qooxeessira worre oroonsi'nanni ha yooti

dubbu sdtii dubbu saadatineemmoti dubbu giddo heedhe diaddiowaante uyitanno sada ikkitnn uyitanno owaantino maati yine la'nummaa ikkiro tinni dubbu saada giddose addi addi horo amaddinota ikkitino daawira dubbu saada aga rasiissanno

baatto loosiranna saada ce'e galtinore kuni baatto loosiranna saada ce'e galtinori yineemmori addintanni lowo geeshsha baadiyyete qooxeessira afantannoreeti kurino addi addi horo baattote nawo saarate giddonni afidhanno daafira baattono seekite loosidhannoreeti

baato looziranna saada je e galtinori kuri baato loosi'ranna saada ce e galtinori yineemmori addi addiintanni baadiyetino ikko hattono wolu wolu qooxeesira afantanno manna ikkitanna kunnira baato loosidhinna saada je e galtannoho hoogginori afidhi moonsa woyyeeji'rate

sagalete baanketini sagalete baanke yineemmoti giddose sagale duunninna qochumme worranni base ikkitanna tenne basirano sagale worranni yannarattinni base addi addirinni turte doofartannohi gede tenne sagalete baanke yinannita seekkine agara hasiissanno

sagalete muro techo sagalete murooti yinewoshshineemmuri muuse awukaattono woleno kuri uu lawannore ikkanna tini sagalete murono addi addihoro giddose amaddino daafira tenne muro garunninna yannasi agarino garinnihoroonsi rasiissanno

dubbutini dubbu saadaati yineemmoti dubbu giddo heedhanno saadaati tini saadano mayi horo uyitanno yinummoro tenne lowa horo uyitanno saadaati isella ara addi addi garinni gobbaadinni daanno manni baatooshe baatila anno

saadate ceatto saadate ceattooti yineemmoti techo mangiteno tenne saada ce'ne hee'nanni danni addi addi owaante uyitanni leeltanni saada ce'nannihuno giddose addi addi horo afi'ne hee'rateeti

isipoortete amadooshshe ispoortete amadooshshe ineemmoweete ispoortete addi addi xawira gangalantanninna godo'linanni woyite addi addi hagiirre leellinchanni assinanni hayo ikkitanna konne ispoortino loonsanni yanara isipoortete hasiisa uduunni garunninna amanyootonni uddirasiisanno

dubbu saadatini dubbu saadati ineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tini dubbu saadano marichi horo uyitanno yine la'nummoro tenne dubbu saada gopeedinni daa atara daanno manni addi addi eoo tenne saada daa atanno

gati kaashshaati yineemmo weete addi addi kaashsha ikkanno kuni kaashshino bunu kaashsha woy hattono weeseeha ikkanna konne kaashshano horo aanno daafira addi addi garinni loonsanni yannara qoropha hasiissanno

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubba yineemmori addi addihore uyitannore ikkanna tinni agirote keemikaalubbano uyitannohoro babbadhitinota ikkitinotenne agirote keemikaalubbano addi addi xagganni gamba asine loonsoonnite

baattote loosiranna saada je'e galtinore kuri baattote loosiranna saada je'e galtinore yineemmori addintanni babbaxitinohoro afidhe affidhinorichi maatensano ikko umonsano woyyeessidhe woy woyyaa be eedhanno daafira see kide loosidhannore

sagalete banke tini sagalete bankeeti yineemmoti sagale duunnenna quchumme worranni base ikkitanno tenne baserano sagale worranni woyite addi addi qoropho seekkinne milote ishinu heeriro seekkine fiine hattono ba'annohe gede addi addi garinni agar hasiissanno

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalubbaati yineemmoti giddose lobohoro afidhino kemikaale ikkitanna tenne loonsannihuno addi addi hattono murote gamba assinoonni xagganniiti kunnira tini agirote kemikaalubba giddose lowohoro afidhino

saadati akime tini saadati akimeeti yineemmoti saada calla akkantanno akime ikkikki addi addi garinni babbaxxite hoorono we owaante uyitanno akimeeti tini akimeno sammite calla akkantannoha ikkikki addi addi owaante n we qajeelcha hadhitinoreeti

buqqeete fayyimma buqqeete fayyimma manchu giddo heedhiro lowo geeshsha ha'rannorichonna assannoricho uwatanni assanni leellanno kunni daafira buqqeete fayyimmahedhuro lowo geeshsha danchahunna fayyaho yine hendeenni

sagalete baanke tini sagalete baankeeti yinewooshshineemmoti addintanni jawa sagale ikkitino beetto mitto bayicho quchumme worronni base ikkanna hakkiicho quchumme worroonni basi'rano sagale ba'anno yannara hakkiichinni marre addi addi sagale hidhineerate

sagalete baankee tini sagalete baankeeti yineemmoti sagale quchummenna woy duunne worranni darga ikkanna kuni dargino ba''annokkinna xuraawannohi gede konne darga seekkine addi addi qorophunni hattono ba''annokki gede seekkine agara hasiissanno

baattote loosiranna saada ce e galtinore kuri baattote loosiranna saada ce'e galtinori addi addi qooxeessira afitannore ikkitanna kurino roorenkanni baadiyete qooxeessira afamanno mannaatti kunni daafira saada ce'ne hee'ra addi addihore uyitanno

saadae ceatto saadaxe ceattooti yineemmoyitetecho maangitte no tenne saada ce'nehee'nanni gara rosiissanni addi addi owaante uyitanni leeltanno kunnira saada cea lobontanni oraameeyye assitanno daafira saada addi addi garira quchumamono ikko baadiyete ce hasiissanno

saadate ceatto saada e ceatto yine woshshineemmoweexe techo yannankera saada ce'ne addi addi garinni horaameeyye ikkine hee'naanni kunni daafira saada ce'nannihu addi addi horo afi'rateeti saadano babbaxno baaseera babbaxxeyo gari horoonsi'ne tenne saada ce'ne addi addi'richo ado buuro maalanna wole noo kuri ulaawannore giddoonse afi're hee'ratee

saada heceatto saada ce'nannihu addi addi eowoy hattono babbaxxi horicho giddonsanni afi'nanni saada ce'ne hee'nannihu hatto maala ado buuronna woleno kuri lawannore giddonsanni afi'nanni daafiraati kunnira saada ceehee'rhasiissanni

industirite irsha industirite irsha yineemmu weete babbaxxiyo maashinnai loonsoonni irsha ikkanna kuni irshino aannohoro maati yine la'numma ikkiro babbaxxiyo garinni konne irsha gamba asinne atto maashine eessine lowo looso loosakte

saada heje attotenne saada ce'ni hee'nannihu giddose addi addi horo afi'nanni daafiraati saada ce'niro addintanni maate no ikko umosi woyyeesse hee'rate hakkiichinno sae giddose ado buuronna woleno kuriuu lawannore adhine hee'rateeti

saadaxe caatto saadada caattooti yineemmo weetetecho mangitte babbatxiho garinni looso hoogino manni looso oraameeyya ikkara hatto lukkumanna addi addi saada ce'ne hee'rate hayo kalaqqe afantanni no daafira saada ce hasiissanno

industirite irshubba kuri industirite irshuha yineemmoti addi addi garinni irsha haa'ne gamba assine babbaxxi ofa aafiriki giddora haa'ne ha'nanniti haa'ne ha'nanni'yaniranno industirete irshubbanni gamba assinoonnirichi wole wolere loosi'nehoroonsi'rate

baatto loosiranna saada ce'e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce'e galtino yineemmuri addi addi horo giddoonsanni afidhanno daafiraati baatto loosi'nannihu addi addi irshafushi neerate no ikko hatto saada ce'nannihu giddonsanni wole wole adonna buuro hattono maala giddonsanni afi'nanni daafiri

sagalete morootini sagalete murooti yineemmo beete lawishshaho maangoo hattono awukaattohu ikko muuteno addi addi'reeti kurino witannohoro addintanni lowota ikkito daafira tenne muro yanna yannantenni sihikkine ba'annohe gede aga rhasiissanno

sagalete baanke togo yiniimmu meeti sagalete banke sagale quchumme woorranni base ikkitanna tenne base'rano addi addirichi ba annohi gede bbaxiyoo gari seekkine agarre agdi addi kemikaalu bahoroonsi'ni sagale ba'annohi gede assa hasiissanno

sagalete baanke tini sagalete baankeetinihemmuti sagale quchumminna duunne worranni baankubba ikkitanna tini sagalete baankeno uyitannohoro addi addite uyitannohoro giddono la'nummaa ikkiro sagale babbaxxiyo baazinyaanne duunne mitto basi'ra wore hee'rateeti

baatto loosiranna saada ce e galtinore quri baatto loosiranna saada ce'e galtino inneemmoriti addi addi baadiyeenno ikko quchummate qooxeessira babbaxxiyo basira heedhannoreeti insano heedhanno yannara addi addi saada ce e horaameeyye ikkatenna wole wolirichira loosidhe hee'rateeti

saada haciattooti yine moyixitechu mangittino tenne saada ce'ne haddi addi horo afi'rate lowo kaa'lo uyitanno daafira saada ce'nenna hatto babbaxxeyoricho giddonsa adu muulo maalanna wole wolori afi're hee'rate lowo geeshsha cee hasiissanno saada

sagalete baanke sagalete baankeeti yineemmoti sagale quchumme mittowa gamba asinne worranni qooxeessa ikkanna kuwiichono worranni sagale addi addi danita ikkitanno tennera tini sagale addi addirichi ba'annoh gede seekinne agara hasiissano.

baatto loosi'ranna saadace e galtinore kuri baato loosiranna saada ce e galtinori neemmori babbaxxeho hatto baadiyetino ikko quchummate qooxeessira afantanno manna ikkanna kuni mannino baattonna saadace e hee'rannohu addi addihoro giddote afi'rate

sdytto sdttoot yinemmo weetettechu yannaangeranola'nu moro addi addi goodeessi'ra hala'ladunni afantanno tenne ceattono mangiittino lowo irkonna hattono lowo kaallo asitonni afantanno daafira saada ce hasiissanno

sagalete bankeeti yineemmo weyite addi addi sagale hatto gamba assinenna quchumme wodhanni base ikkitanna tini sagalete bankeeti yinewoshshineemmoti nawe su'mineemmoti addintanni lowo horo ixan konnira tenne sagalete base seekkinni agarhasiissann

gatikaashsho kunni gatikaashshooti yineemmohu addintanni lowohoro afi'rino lawishshahu gatikaashshi giddo gamamannori bunu weesinna attino muuse woy abbukaadoo ikkanna konne keeshsho keensanni yannara ardi ardi qoropho adhine keesa hasiissa

saadate ctto saadate catto ineemmowete saada lowontanni ce aasiissanno saada quchumahuno ikko baadiyyete lowo garinni tenne yannara mangitteno haddi addi owaanteyinn mannu babbaxxiho garinni ceanni leellanno kunni daafira saada seekkine ceaasiissanno

kuri saadate akimeeti yine woshshineemmori we su'mineemmori addi addi garinni saada akkantanno kuri saada akkantanno yannara sammi yite yitukki babbaxxiyo garinni mangitte uyitino qajeelsha adhitayi akkantannoreeti

sagalete baankeetinni sagalete baankeeti ineemmoti sagale duunne worranni base ikkitanna tenne sagalete baanke giddono la'numma ikkiro addi addi sagale eedhanno konne qooxeessa sagale ba annoyi gede seekine qorophine agara hasiissanno

sdcttosaada haciattooti yineemmo weete saada ce'ne hee'ra lowontanni hasisanno imaira yinummoro saatati giddo addi addi horono daafira lawishshaho adono ikko buuro hattono wole wole maalaoo lawannori giddose afamanno

womaashsha abbitanno murotini womaashsha abbitanno murooti yineemmo weete yannaankire la'lumma ikkiro hala'lodunni womaashsha abbitanno muro giddo afamannohu buna konne ikkino daafira tenne womaashsha abbitanno muro addi addi garinni ba anno higetisseteikkinne agara hasiissannonni

industiriyete irshaati yineemmohu giddosi lowohoro afi'rinna kunnira kuni industiriyete irshaati yineemmobeete babbaxxiteyo maashinnanni loonse gamba assine addi addi faafirika eessine babbaxxee'richi loosate

baatto loosiranna saada je'e galtinore baatto loosi'ranna saada je'e galtinore yineemmori addi addi horo afidhino manna ikkitanna giddosinano baatto loosi'nannihuno saada je'nannihuno hattonno afi'noonni kirico'ne umosino ikko maatesi woyyeessi ree'rate

baatto loosiranna hatto saadaja egaltinore kuri baatto loosiranna saadaja egaltino yineemmori giddonsa addi addi owaanti afi'rate loosidhanninna afaantanno manna ikkitanna kunnira dubbunna hatto baatto loosidhe gala lowo geeshsha giddonsa hura fidhinore

dubbu saada yine woshshineemmori dubbu giddo heedhanno saadaati tini saadano dubbo minesenna weggaaltete qacha assi'ne heedhanno daafira tenne saada gawaajjanno dubbi bairooti kunnira dubbu banno igede seekinne agarahasiissanno

xagicho xagichu addi addi muro gamba assine lonsaaniha ikkanna xagichu aanno horono maati yine la'numoro xagichu babbaxewo xissonni dhiwame addi addi garinni akka mine hurate ikko hakkiichinino sae xagichu lowo horo aanno

sagalete baanketini sagalete baanke yinemwoshshineemmoti sagale duunninna woy hatto sagale quchumme worranni dargaati kunnira tenne sagalete baanke worranniwsagale worranni base seekine xurtannokki gede addi addi garinni agara hasiissan

dubbu saadatini dubbu saadaatinni woshshineemmoti wesu'mineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tini saadano addintanni manchi beettira uyitanno horo lowoti uyitannohorono manchi beetti tenne saadanni saga'le hee'rate lowo horo uyitannote

saada hice attooti yineemmo beete giddose lowohoro afidhinote kunnira saada seekkine cee asiissanno saada je'nannihu hattono hoongoommitichu afi'ne maatetino ikko wole wolu garinni umosi woyyeesse hee'rate saada ceeasiissanno

dubbu saadtini dubbu saadaatiineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tini saadano dubbo gaaltino seewwo minese assidhe heedhannowaati kunnira tini saada addinta edde'raantannohe gede dubbo seekkine aga rasiisanno

industiriyete irsha kuni industiriyete irshaati yineemmohu addi addi jajjabbaanna maashininni loonsoonni irsha ikkanna konna irshano babba xeyo faawirikira eessini addi addi sagale hedanano ikko wole wolere loonse hee'rate lowo horoanno

saadate ceatto togo yineemmo weetetecho yannankira saada ce'ne babbaxiyo garinni mangittino ledo alante owaante uyitanni afaantanni leeltanno kunni daafira saada ce'ne hee'ra lowo geeshsha manchi beettira hasiissannotenna hattono horo uyitannote

irkuri agirote kemikaalu baati yine woshshineemmori addi addi xagganni baadite gamba asine loonsoonni kemikaale ikkitanna tini kemikaaleno addi addi garinni gide woy hatto babbaxxiwore gamba asi'ne wodhinoonnihurahoroonsi'rate loosi'nanni hayyooti

dubbu saada dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saada titini saadano mannaho sagalimmateno addintanni lowohoro uyitanno saada ikkitanno hakkiichinninosaettenne saada giddo addi addi garinni gogan saa'ne babbaxxiworicho loonsannite

agirote keemikaalubba giddose lowohoro afidhino agirote keemikaalubba loonsannihu addi addi baati dagga gamba assine loonsanna tini agirote keemikaalubbanno iitannohoro maati nummoro baabbaaccitino sagale ba annuhigediinni agirote keemikaalehoroonsinni hii'rate

industirite irsha kuni indusirete irshaati yineemmo weete addindanni janjabbaanna maahine loonsoonni irsha ikkanna konnino loonsiyo gedensaanni gamba asine addi addifaafirika eessine babaditee horoaana hosiisateeti

baatto loosiranna saadace e galtinore kuri baatto loosirann saadace e galtinimimmuri addi addi qooxeensira baadi yedino ikko wole woleo afaantannori ikkitanna insano baatto loosiphin saadace egaltannohu addiintanni hoogginorichu afidhe maateensano ummunsa woyyiti tierate

xagichoxagichoho yineemmo beete addi addihoro aanno xagichu aannohorono maati yine la'nummoro xagicho xagisi'nannihu addi addi xisso manchu billiite giddo macciishshanturo hakkonne xagicho horoonsiniro amadino diwinnihurate lowo horoaano daafiraati

xagicho xagichu ardi addi moronni gamba assine lonsaanniya ikkanna kuni xagichi aannohorono ardi ardite aannoh horono babbaxxiyo diwani amadiro konne xagicho garunninna amanyootunni horoonsi'niro amadino bnhurate lowo ka loanno

womaashsha bitanno muro techo yannaa kirala'nummoro ala'ladunni afantanno womaashsha bitanno murooti yineemmuri bunu weese attono badalano ikko babbaxxitinoreeti tenne murono oroonsi'neeweete garunni horoonsi rahasiissanno

gati gaashsho kuni gati gaashshooti yineemmohu hatto weese muuse wolino shonqoora bu'nano ikkanna kuni gati gaashino kayinsanni yannara seekkine danchu gari lainsiro lophe addi addi muro aano daafira gatigaasho seekkinne aga rahsiissano

baatto loosi'ranna saada ce e galtinore kurihi baatto loosiranna saada ce'e galtinori yineemmori kuaddintanni babbaxxiteyo badijete qooxeessira afantannore ikkite boyitannohorono addi addita ikkitanno daafira seekkite baatto loosirann saadaci hasiissanno

dsaada haceattooti yineemmo weetettechu mangitteno tenne saada ce'ne hee'nanni gara babbaxxiyo owaante iwitanni afantanni leeltanno kunni daafira tenne saada ce'ne hee'rate lowontaye mangitteno addi addi irko assitannino daafira saada cee hasiissanni

dubbu saada dubbu saada dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna giddose no addi addi horo amaddino saadaatti kunnira tini dubbu saada heedhanno qooxeessino addintanni biifinohanna hatto agaraminoha ikka lowo geeshsha hasiissanno

saadare ceatto saad ciatto yiniemmo weetettechino mangitte hala'ladunni tenne saadare ceatto daafira babbadhido uwaantenna woy hattono irko aasitanni afaantanno tenni saada lowo geeshsha ci'niro horaameyye ikkinanni daafira ceeaasiissanno

baatto loosiranna saada ce'e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce'e galtinori yineemmori giddose addi addi horo afidhinore ikkitanna insano babbaxxiyo basira baatto loosidhe umonsano ikko hatto addintanni maatensa woyyeessite heerate lowohoro uyitanno.

sirote fayyimma sirote fayyimmaati yineemmo beete manci beettira fayyimma lowo geeshsha hasiissannote fayyimma kaliigi wiinorichi giddo mitto gomanna waanna ikkino daafira fayyimmanke babbaxxiworichi godda ante ba'annohe gede fayyimmanke seekkine garunninna ragunni horoonsira hasiissanno

baatto loosiranna saadace egaltinore kuri baatto loosiranna saataci e galtinori niemmuti addi addi qooxeessina baadiyerino ikko wole woliha afaantanno manna ikkanna insano konne looso loosidhanni umonsano ikko maatensa woyyeessite hee'rateeti

agirote keemikaalubbatini agirote keemikaalubba yineemmoti addi addi richinni gamba asine loonsoonni xagga ikkitanna tenne kemikaallano babaxxiyo basira seekkine horoonsi'nanni horoonsi'nannihuno addi addi sagale ba'annu higiri seekkine agarateeti

sagalete baanke tini sagalete baanke yineemmoti sagale quchummenna woy sagale mitte basera worranni bayicho ikkanna tenne sagale worranni base addi addirinni xurte babbaxiyooricho abbitannokki gede tenne sagale worranni darga seekkine agara hasiissanno

agirote kemikaaletenne agirote kemikaaleeti yineemmoha seekkine dancha basi'ra worre oroonsira hasiissanno isino uyitanno oro'maati yinummulo babbaxxiho ganni sagalete giddo hee'rannoha addi addi jarme shite huntanno daafiratenne kemikaale seekkine roonsira hasiissanno

buddubbu saadaati yineemoyite dubbu giddo heedhannota ikkitanna tini saadano giddose addi addhi horo afidhinote afidhino horono la'nu morotenne dubbu saada manchi beetti addi addi sagalimmarano horoonsi're hee'rate lowo kaa'lo uyitannote

dubbu latishsh dubbu latinsannihu hiessineeti yine hendummoro dubbo addi addi garinni ltinsnni dubbo latinsannihuno mittu dubbu qooxeessi bairo giddose eedhanno saada ba ano daafira baino dubbo seekierli hasiissanno

gati kaashsho kunni gati kaashshootineemmo weete muuze weese bununna woleno kuri lawannore ikkanna kuni kashono addi addihoro giddosi aanuura konne gaashsho ba annuhi gede seekkine dancha qorophonna hattono addita dancha xinqaaqe adhine loosso hasiissa

agirote keemikaale tini kemikaale lowohoro uyitanno kemikaalubba giddo waanna tenna aattono umite yine hendanni tenne kemikaale oroonsi'nannihuno addi addi garinni qooxee su'rannokki gede seekkinne agarate hayyooti

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubba yineemmori addi addi qooxeessira afaantanno kemikaali ikkitanna tenne qooxeessira afantanno yannara babbaxxe woricho hunannoricho agartanno daawira tenne agirote kemikaalubba seekkine agadhanna adha hsiissano

dubbu dtini dubbu saadaati yine su'mineemmotime woshshineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saadaati tini dubbo gaaltino wemineese hatto addintanni qancha assidhe heedhanno daafira dubbu dolaminn hatto addi addirichi giirame ba anno gede agar hasiissanno

sagalete baankeetini sagalete baankeeti yineemmoti sagale duunnanni base ikkitanna iseno uyitannohoro maati yinummoro sagale mittowa quchumme worre hoongoonni barra hakkiichinni mare addi addi sagale hasi'noonnita danini afi'ne hidhine itate lowo horo uyitannote

saadate ceatto saaxa ceattooti yineemmo wete saada cea lowo geeshsha hasiisano korkaatuno saada ce'nannihu giddoonsanni lukkuwa ikkiro quuphe hattono addi addi'richo afi'rate hattono giddoonsa lalo ce'niro maala ado buuronna babbaxheeore afi'rate

baatto loosiranna saala ce e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce e galtinori ineemmuri giddonsa addi addi horo afi'raino daafiraati kunnirabaatto loosiranna sada ce e gala lowoontanni mittu manchira maatetino ikko umosi woyyeesse hee'rate lowo gee hasiissanno

dubbu saadatini dubbu saada dubbu saada giddo calla dubboha afaantannota ikkitanna ise uyitannohorono addi addite wyitannohoro giddono tenne dubbu saadda addi addi garinni quchumme worroonni basi'ra daa atra daano manni addi addi gawe ayila andaafiraati

sagalete baankeetinni sagalete baanke giddose addi addi horo uyitanno baankeeti sagalete baanke yinemuyite sagale quchumwhatto gamba assini worranni konne dargano sagale worranniya see kine ba annohi gede addi addi garin aga rasiissanno

gati kaashsho kunni gati kaashsho yineemmohu addi addi horo aanno kaashshootti aanno horono maati yinummoro kuni kaashshi keesi'nehu addintanni amande lossinniha ikiro babbaxxiteo gumma oyenna gummatenni horoonsi'ne wehoraameeyye ikke heerate lowo kaallo aanno.

baatto loosiranna saada je'e galtinore kuri baatto loosiranna saada je'e galtinori yineemmori addintanni baadiyete qoodeesira afantanno manna ikkitanna insano baatto loosirhenna saada ce'e heedhannohu addi addi eo giddoonsanni afeedhanno daafirati

sagalate baanke yineemmo meete sagale quchumme gamba asinanni worranni base ikkitanna tini sagalate bankeeti yineno wooshshineemmoti giddose addi addi horo ofidhino daafira tenne sagalate baanke ba'anme gidde aga rasiisannonke seekkine

gihgati gaasho neemmoweeti la'numma ikkiro weese buna shonkoora muuzenna hattono wole woreri ikkanna konne gati kaashsho kaensanmi yannara ba annoyi gede qorophonna hattono 0o ikkawti adi adi gumaano daafira aga rhsiisa

agirote kemikaalubbatini agirote kemikaalu baineemmori addi addi xagganni qammamme gamba assine loonsoonnita ikkitanna tenne agirote kemikaalu baoroonsi'nanni yannano atto babbaxxiyo garinni gide gamba assi'nanni yannara addi addi daanillitanno higedeeti

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yineemmo weete addi addi xagga ikkitanna tenne agirote kemikaalubba horoonsi'nannihuno addi addi qooxeesira ikkanno horoonsi'nannihuno mitte sagale worroonniwa addi addi jarme kissannokki gedeeti

ettotini saadate ceattooti yineemmoweete addi addi hore uyitanno techu yannaangirano la'nummoro baati yetino ikko hattono guccummote akkabaabbara tini saadate ceatto hala'ladunni afante leeltannino daafiraati

sagalete baankeetinni sagalete baankeeti yineemmo woyite sagale duunnanni woy worranni base ikkanna kuni qooxeessino addi addirichi xure baannokki gede tenne sagale worranni base seekkine biifinse agara hasiissannonke

dubbu saada dubbu saada addi addi horo uyitannota ikkitanna tenne saada giddoonnino babbaxxiyo garinni addi addi sagmate no ikko gogiinsanniha'ne addi addire loosate dubbu saadai lowo horo uyitanno daawira tenne saada ba'anno hegede see kine aga rhasiissanno

sirote fayiimma togo yinisu mineemmunname woshshineemmo woyite sirote fayimma mittu manchira heemirosi aana heedhanno keeraanchimma kultanno kunni daafira manchu beettira keeraanchimma heedhiro lowo geeshsha assannorichi aananohoraameeyye ikkanno

baatto loosi'ranna saadaje e galtinore kuri baatto loosi'ranna saadaje e galtinori yineemmuri giddonsa addi addihoro afidhino ikkitanna baatto loosd ce e galtinori baadiyerinna atto addi addi qooxeessira ikkitanno dreeti korira seekkine baatto loosirann saadaji hasiissanno

saada haceatto saada haceattooti yineemmo beetetechu yannankira mangitte tenne saada ce'ne hee'nanni gara addi addi basi'ra owaante wiitanni leeltannno kunnira saada ce'ne addi addi huraaamyayya ikkinannihura saada ce hasiisanno

agirote kemikaalu bakuri agirote kemikaalu baadineemmori addi addi horo uyitanno xaggaatittini kemikaaleno marichi horo uyitanno yine la'nummolo ardi addi qooxeessi'ra tenne kemikaale horoonsi'ne babbaxxiworichi ba annohi gede assine agarrannite

qqrqarqaru keeraanchimmaati yineemmo weete qarqarinkera addi addi garinni keeraanchimma bahuro babbaxxiho tlawanno xibira hinge soorrammanni daafira qarqarinke co'ichimma anni anninke seekkine garunninna amanyootunni aga rhasiissanno

saadate jeeattootteecho la'nummoa ikkiro saadate je'ne hee'nanni gede mangiittino addi addi ledo ha'raante owaante wiitanni leeltanno kunnira saadaje'nannihu addintanni hoongoonniticho afi'rate woyhatto saadate giddonino babbaxxihoo horo giddose heedhanno daafiraati

agirote kemikaalu bakuri agirote kemikaalu ba'yineemmu xagga addi addi horo uyitanno xagga ikkitanna tenne agirote kemikaalu bahoroonsi'ne babbaxxihoricho ba annore gargare hee'rate hattono addi addiricho see kine babbaxxihoricho agarate lobohoro uyitannote

dskuni industirete irshia ineemmohu addi addi maashinanni roonsoonni irsha ikkanna kuni irshino addi addi horowaanno konne irshia babaxeyo faafirikira eessine hakkiicho sagalino ikko wole wolere loose hee'rateeti

dubbudtini dubbu saadaati yine wowoshshineemmoti dubbu giddo heedhanno saada ikkitanna tini saadano mannaho addi addihoro uyitanno uyitanno horono la'nommoro dubbu saada manchi beetti saga'le sagalimmate eerate no ikko wole wolehoro uyitannore

industiriyete irsha kuni industiriyete irshaati yineemmohu addi addi garinni maashinne jajjabbaannate loonsoonni irsha ikkanna konne irshano loonsannihu addi addi faabirikira eessine mannaho sagaleno loosate ikko wole wolire loosi'ri horaameeyye ikkanno daafiraati

saada hacihatto saala hacihattooti yineemmo wedetechu yannankerano mangitte tenne saada ce'ne hee'naanni dagara rosiissanni addi addiyo awaanto itanni afantanno kunnira saada ce'ne hee'ra lowontanni horaameeyyi assitannora saada cea hasiissannonke

dcosaadahiceattooti yineemmo beetitecho mangitte tenne saada je'ne addi addi horaameeyye ikkate no umiseta babbaxiwota fulo fultanni afantanno kunnira saada cea giddose addi addi owaanti afi'rate lowohoro uyitannote

dubbu saadatini dubbu saadaati yine woshshineemmoti addi addihoro uyitanno saadaati dubbu saada mayi horo uyitanno iinummoro dubbu saada quchumantiowa la ate woy hatto daatate shiqqi yinanni yannara addi addi eo yine la'nanni daafira lowo kaa'la fidino gittose

dubbu saadtini dubbu saadaati yinemoshshineemmoti dubbu giddo heedhanno saada ikkitanna tini saadano giddose addi addi horo afidhinote afidhinohorono maati yine la'nummoro tenne saada ce'nannihu attono addi addi garinni lowohoro manchi beetti saga'le hee'ratino ikko woli dirichi'raati

baatto loosi'ranna saadaje e galtinore kudi baatto loosi'ranna saadaje egaltinori yineemmori addintanni baadiyete qooxeesira afamanno manna ikkanna baattote giddonnino addi addi ircheloosidhe fushi'rate ikko hatto saadano addi addi adonna buuro maala wolonoono afi'rae

sagalete baanke togo yineemmomete sagalete baanke addintanni sagale quchummenna gamba asine worranni base ikkanna tenne basi'rano sagale gamba asine quchumme worranniho addi addi sagale aattono sagale ba'anno yanna rakkiichi marre hidhinanni daafiraati

saaxate ceatto saaxate ceattooti yineemmoweete roorenkanni tenne saada ce'nanni gede techo yannanke hala'ladunni babbaxxiho qooxeessira afaantanni leeltanno isino addi addi gari saada ce'ne huraameeyye ikkate lowo horo uyitanno daafiraati

agirote kemikaalubba togo yineemmuweeti agirote kemikaalubba giddose addi addi horo afidhinoti agirote kemikaalubba loonsannihu addi addi baati xagganni ikani xagganni horoonsi'noonniti addi addi yannara sagale gamba assi'ne wodhinoonniti ba'annuhi gede qoropho adhate

batto loosirannsda ce e galtinore kuri baatto loosi'ranna saada ce e galtinore yineemmori addi addi qooxeessira baadiyerino ikko hattono wolewoleewa afaanannore ikkitannoreeti kurino addi addintanni ce'ino saadanni horaameeyye ikkitara saada ce'e heedhanno mannaati

dubbu sad dubbu saada addi addi hore uyitannota ikkite giddoseno babbaxxiho garinni uyitannohoro maati yinummoro tenne saada la an rodananno manni addi addi baatooshshe baate tenni saada daa atanno daafira dubbu saada lobohore uyitannote

taraawanno xbb kuni taraawanno xbbte yineemmohu mitte gobbanni wole gobbowa hige ha'ranno xbb ikkinno daafira konne taraawanno gede ardi addi qoropho xinqaaqenna hattono mimmitinke ledo gamba yineemmo beete seekinne agara hasiissanno

dubbu saadaatini dubbu saadaati yineemmo weete dubbu giddo heedhanno saada ikkitannatini saadano addi addihoro uyitanno saadaati uyitanno horono maati yine la'nummoro dubbu saada giddose addi addi garinni sagalimmate ikko tenne saada gogiinsanniyanewolerino lootate

qarqaru keeraanchimma qarqaru keeraanchimmaate yineemme woyite qarqaraanke addi addi garinni ba"annokki gedenna seekkinne garunninna amanyotunni agarranni agaranni gara kulanno qarqaarinke keeraanchimma bairo addi addi taraawano dhibbi amadanno daafira qarqaraanke seekkine agarasanno

siimu xaadooshshi keeraanchimma togo yineemmo weete siimu xaadooshshi assinanni yannara babbaxxiyo garinni mittu manni ledo calla keeraanchanna co'ichimma ikkino ledo assa hasiissanno hakkuyi gedensaanni babbawo xiwani noowa sa'ne aamaamanni daafira keeraanchimmanikke qoropha hasiissanno

sagalete baankeetinni sagalete baankeetini heemmoti sagale quchumminnawoy sagale gamba assine worranni base ikkitanno tenne basi'rano hee'rannorichi sagale addi additi duunantanno daafira tenne base seekkine xoottannoi gede agara hasiisannonketa kullanni

agirote kemikaalubba kuri agirote kemikaalubbaati yineemmoi addi ardi horo uyitanno kemikaalubbaati tini kemikaaleno mayi horouyitanno yineemmo beete ardi addi garinni sagale yanna sa'e ba'annohe gededene kemikaalubba xaqqa'mine seekkine garunninna yanna saegadhine roonsi'rasi i'nanni

dubbu saada tinni dubbu saataati yine woshshineemmoti dubbu giddo calla heedhano saada ikkitanna dubbu saada tinnino uyitanno horo maati yinummoro manchi beetti tenne saada sagalimmate no ikko tenne saadanni addi addinsanni gogaansa haa'ne horote horoonsirate

saadate ceatto togo yineemmo weetetecho yannaankiratenne saada ce'ne'e hee'nanni gara mangiitteno mannoho addi addi owaante itanni looso hoogino manniran looso qalaqqanni leeltanno saada ce'ne hee'niro addi addieu afi'nanni daawira saada ci hasiissanno

sagalete baanke tini sagalete baanke yineemmuti lowontanni addi addihora uyitannota ikkitanna tini sagalete baankeno uyitannahoro maati yine la'nummaa ikkilo sagalete baanke sagale duunnanni basenna qooxeessa ikkannowa kulanno dargaati

gbnkesagalete baankeeti yineemmo boyite sagale huchummenna gamba asine worranni base ikkitanna tini baseno addintanni sagale addi additi heedhannowaati konnira tenne base ba'annohi gedenna xurxannohi gede seekkine aga rhasiissanno

sagalete bankeexxinni sagalete banke yineemmoti sagale duunnenna qochumme worranni base ikkitanna tinino sagale addi addi garinni wolu wou moolle woy hattino babbaxxeyorichi daanno yannara hatte duunne worroonni sagale horoonsi're hee'rate lobo horo uyitanno

saadahaceattootini saada haceattooti yineemmoti addiintanni techo tenne saadaha ceatto mannu hala'ladunni ceanni lollanteni ceattono mangitteno addi addi owaante uyitanni afaantano daawira tenne saada ce e hee'ra lowo geeshahsiisanno

sglte bnkesagalete bankeeti yineemmuuweete sagale quchummenna gamba asine worranni qooxeessa ikkanna kuni qooxeessino sagale addintanni wolwa ba annoweete hakkiichinni marre addi addi owaanti afi'rate lobo horo aanno owaanteeti

agirote kemikaalubbaa kuri agirote kemikaalubbaate yineemmori addiaddihoro uyitannoreeti uyitannohorono agirote kemikaalubba la'numma ikkiro babbaxxiyo garinni mitte sagale gamba assine woordiro tenne kemikaalinni horoonsi'ne ba'anno egede asse hee'rateeti

dubbu saadatii dubbu saadati neemomite dubbo gaaltinosi assite dubbu giddo calla heedhanno saada ikkatanna tenne saadano addi addirichi gawajje unannohi gede lowo horo giddosi afidno daafira tenne saada addi additxi inqaaqinna qorophaadhi nagarahsiissanno

dubbu saada tini dubbu saadaate yineemmoti addi addi horo uyitanno saada ikkitanna tini saadano la'nummaa ikkiro giddose babbaxino horo uyitanno dubbu saada manchi beetti sagalimmate horoonsi're hee'rate ikko wole wolarichi'rano horoonsi'rate lowo horo uyitannote

industiriyete irsha kuni industiriyete irshaati yineemmo weete addi addi garinni industiriyete woyihattono babbaxxiteyo maashinnae loonsoonni irsha ikkanna konne irshano addi addi faafirigira eessinanni yannara babbaxxitiyo sagaleno ikko wole wolericho loonse hee'rate

baatto looziranna saadaje e galtinore kuri baatto looziranna saadaje e galtinori yineemmori addintanni baadiyerinna babbaxxiyoho qooxeessira afaantannore ikkitanna saadanna baatto loosi'nehee'nannihu giddosenni addi addiewa afi'nanni daafira

industiriyete irsha kunni industiriyete irsha yineemmohu addi addi horo aanno kunni aanno horo maati yinummoro babbaxxiyo faawirikira marsine addi addi'richo loosi'ne horaameeyya ikkine meessaneetono ikko addi addi garinni gobba latisate lowo horo aannorichooti

saada heceatto saada cea lowo geeshi hasiissanno saada je'nannihu mayiraati yinumma ikkiro saadati giddo addi addi horono daafiraati saada ce'nannihu saadati giddo ado maalu buuru woleno kuriuu lawannore ise giddo anfaanni daafirati

baatto loosi'ranna saadace e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce e galtinori neemmori addi addi baadiyyete qooxeessi'rano ikko addi addiho afaannu manni kanna kuni baatto loosi'rannohunna saada ce egalannohu omosino ikko maatesi woyyeessire hee'rateeti

sagalete baanke tini sagalete baankeeti yineemmo beete sagale addi addi garinni hude amaddanno yine mitto qoodheessira quchumme woy hattono duunne worranni base ikkitanno tini baseno lowontanni sagale duunnanniwa ikkate kultanno

dubbu saadatini dubbu saadaatineemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tinino dubbo addintanni minenna wegaltino qancha astidhe heedhanno saada ikkitanna tini saadatino giddose lowo horo afidhino manchi beetti saga'le tenne saadano hee'ra dandaanno

baatto loosi'ranna saada ce e galtinori kuri baatto loosi'ranna saada ce e galtinori addi addihoro giddose afidhanno baatto loosi'nannihuno addi addi muro fuushshate hattono saada ce'nannihu giddose adu buuro maalanna babbaxxiyoricho woleno kuri ulawannore afi'ne hee'rateeti

indistorate irshubba kuri indistorote irshubbaati yineemmoti addi addi horo uyitanno konne irsha addi addi faafirikira gamba assine massine eessine babbaxxiho sagaleno ikko wole woloricho loosi're hee'rate lowo horo aanno irshaati

sagalete baanke tini sagalete baanke'yine woshshineemmoti sagale quchumme gamba asine worranni darga ikkanna kuni dargino lowontanni sagale biiffanno gedenna attono sagale xursiisannori eerannohi gede addi addi qoropho adhine worranni darga ikka noosi

sagalete baanketini sagalete baanke yineemmoti sagale qucummewedmitto basira duunne leellanni darga ikkanna tenne sagale quchummenna duunne worrannihu sagale ba'anno yannara hakkiicinni marre addi addi'richu adhine oroonsi'rate

saadati ceaatto saadati ceaatto techo mangittino baddintanni lowo waante uitanni afaantanno dhaafira saada ce'ne hee'ra hasiissanno saada je'nannihono giddore ado maala buuronna hattono addi additicho woli rino afi'rateeti kunnida saada ci hasiissaanno

qarqaru keeraanchimma qarqaru keeraanchimmaati yineemmo weete qarqarinke xurannokki gede addi addi horo agarre hattono ba'annohi gede seekkine agaratenna qarqarinke aana heeraare busha ishine seekkine garunninna ammanyootunni busha bacho qolle huna qultannote

sagalete baanketini sagalete baanke yineemoti addi addi garinni sagale duunnanni base ikitanna hakkiichinnino sae hoongoonni barra tenne sagale marre hidhine hakkiichi addi addi garinni hoogino manni horoonsi'rate lowohoro uyitanno mineeti

sagalete baanke tini sagalete baankeetinieemmuti sagale quchumminna duunnanni baanke ikkitanna kowiichinno addi addi sagale hedani eee'ranno baseeti kunni daafira dini sagale addi addi garinni ba'annohigede babbaxino kemikaalubba horoonsire aga hasiissannota kullanni

sagalete baankeetinni sagalete baankeetineemmoti giddose lowohoro afidhino baankeeti sagalete baanke yinewoshshineemuweete addintanni sagale duunnenna qochumme worranni base ikkitanna tini baseno ba'anno higede tenne base seekkine qorophine agara lowo geeshsha hasiissanno

saadate ceatto techo yannankira la'nommoho ikkirotinni saadate ceatto addi addi horo iitanno kaa'looti saada ceattatino mangitteno addi addi irko assitanni afaantannino daafira tenne saada ce'nan yaanara lowoho gahoro afiira dandiinanni

saadate ceatto saadae ceattooti yineemmo weetitecho yannaankirano tenne saadate ceattora mangitte no addi addi garinni irkonna woyhattono saada ce'ne lophinanni gede babbaxxiyo awaante uyixanni afantanno kunni daafira saada ceatto lowo geeshsha cee hasiissanno

baatto loosiranna saada ce'e gala togo yineemmo weete tenne yannara mannu addi addi qooxeessira baatto loosirenna saada ce'e galanni afamanno baatto loosi'nannihunna saada ce'e gallannihu hoongoonniricho addi addiricho afi'ne horaameeyy ikkateeti

saada ti jeatto togo yineemmo beete saada addi addi basi'ra baadiyyete qooxeessira loolenkanni ce'ne hee'nanni saada ce'nannihuno giddose addi addi horo uyitanno daafiraati uyitannohorono ado maala buuronna wolenoo kuri u lawannoorichooti

sagalete baankeetinni sagalete baankeeti yineemmoti addintanni sagale babbaxxiho basinni gamba assine quchumme worranni dargaati konne sagale worrennaattono addi addi garinni ba'annohi gede hakkonne darga seekkine qorophine agar hasiissanno

irshu maashinubbatini irshu maashinubba yineemmuti irsha loosi'nanni maashine ikkitanna tenne maashineno addi addi garinni manchu loose dandaanno kire irshu maashine wolqanni mitte hnge calla jaware loonsannita buuxissannote

gorsu loosi hayyo yineemmoti techo yannankira hala'ladunni mangitti no attu addi itko assitanna babbaxxeyo basira halaladunni afaantanni leeltanno tini gorsu loosi hayyono manchu loose umosi woyyiessate lowo kaallo yitannote

sagalete baanke tini sagalete banke yine la'meemmoti addi addi qooxeessira sagale ba'anno yannara sagale mitteenni abbine gamba assine duunnenna woy hattono quchumme worranni base ikkitannota xawissanno baseeti

saadaa ceatto saada ha ceattooti yineemmo weete saada babbaxxiyo garinni mangitteno addi addhi owaante uyitanni afantanno daafira tenne saada seekkine ce'ne eera hasiissanno ce'noonni saadano manchi beettira addi addihoro uyitanno daafiraati

isipoortete amadooshshe isipoortite amodooshsheeti yineemmo woyte addi addi meedira isipoorte loonsanninna gangalantanni base ikkitanna konne isipoorteno godo'linanninna woy loonsanni woyte isipoortete hasiisannoha ardi addi uduunne seekkine garunni uddira hasiisanno

saadate jeattotini saadate ceattooti yiniimmo weetettecho mangiittino tenne saada ce'ne hee'nanni gede addi addi owaante naha uyitanni leeltanno kunni daafira tenne saada ce'nannihu addi addi garinni gidose babbaxino ado buuronna maalano woleono afir

saadate ceattooti yineemmo weete saada addi addi garinni ce'ne saada ce'nehuno babbaxxeyo garinni giddonsanni addi addi horo afi'nanni uyitannohrono ado buuronna maalanna woleno kuri lawannore ikkanno daafiraati

industirete irsha kuni industirete irshaati yeemmohu babbaxxitino maa kinne loonsoonni irsha ikkanna kuni irshino aannohoro babbaxxiyo garinni konne loonsoonni irsha gamba asine addi addi faafirikira eessine babbaxxi yoricho loonse oraameeyya ikkate lowo kaa'lo aanno

dubbu saada tini dubbu saadaati yinemmoti dubbu giddo calla heedhanno saada ikkitanna tini saadanno uyitanno owaante addintanni manchi beettira lowote tenne saada manchi beetti sagalimmate saga'leno heerate addi addita umise hora uyitannote

baatto loosi'ranna saada je e galtinore kuri baatto loosiranna saada je'e galtino yineemmori baatiyete qooteesira afantanna insano saadatenna ikko baatto loosidhanno yannara addi addi eeu afidhe heerate lowontanni baatto loosidhe heedhanno manna

saadate ce'atto saada ce'attooti yineemmo woyete techo tenne saada ce'ne hee'nanni doogo kultanni mangitteno addi addi owaante uyitanni leeltannno saada ce'nannihu giddosenni addi addi horo afi'nanni daafiraati konnira saada ce'e heera lowo geeshsha hasiissanno.

indisturate irsha kuni industirete irshaati yineemmohu addi addi jajjabbaanna maashinne loonsoonni irsha ikkanna konne irshao loonsanni yannara addi addi faafiyi giddo ra eessine mannaho sagallitenno ikkowwolla wole reyoroonsi'ranno gede assate

baatto loosi'ranna saace e galtinore kuni baatto loosiranna saadace e galtinori yineemmori baadiyyetino addi addi qoxe sira afantanno manna ikkanna kuri mannino umonsa woyyeessite hee'rate baatto loosidhinna saadace'e babbadhiteeyo basira hee'ra dandiitanno mannaati

agirote kemikaaletini agirote kemikaaleri yineemmoti addintanni loba hura oyitanno kemikaalubbaati tenne kemikaalubba giddo addi addi garinni busha jarme ikkitino sxgichino daafira tenne agirote kemikaalubba seekkine horoonsira hasiissanno

saada hiceatto saada haceattooti yineemmo weetetechono mangiitte tenne saada ce'ne hee'nanni gara rosiissanni lowo horo yitanni afantanni kunnira saada ce'ne ehee'ra addi addi garinni babbaxxeyorichu maateno ikko ummoi woyyeessi're ee'rateeti

sagalete baanke tini sagalete baankeeti yine woshshineemmoti sagale mitte basera quchumme woy duunne worranni base ikkitanna tini baseno addintanni sagale ba'anno yannara hakkiichinni hoongoonni sagale hedhine hee'rate lowo horo uyitannote

saada heceatto tini saada heceatto yine moyitetecho yannankera mangitteno tenne saada ce'ne ee'nanni gara rosiissanni addi addi owaante uyitanni afantanno konnira saada ce'nannihu giddose hoongoonniricho addi addi iricho afi'rateeti

gorsu loosi hayyo yineemmo woyite techo mannu yannankera addi addi yannaasincho hayyo horoonsire loosi'ranno loosooti togo yineemmo weeteno arri yannara addi addi waa dare giddora qole babbaxxeyo gari horaameeyya ikkanno hayyooti

baatto loosi'ranna saada ce e galtinore kuri baatto loosiranna saada ce e galtinori iineemmori roorenkanni baadiyete qooxeessira afantanni saada ce'nannihunna baatto loosi'nannihu addi addi garinni babbaxxinoeowwe gabe giddosenni afi'nannihuraatti konnira saada ce ehee'rhasiissanni

saadate ceattotinni saadate ceattooti yineemmoti addi addi hore uwitanno ceattooti saada cea lontanni danchati saada ce'nannihu mangittino addi addi irko assitanni afantaniho daafira giddosenni babbaxxiho diqimeno hattono addi addi eo afi'nanni daawiraati

agirote kemikaalubbatini agirote keemikaalu ba yineemmoti addi addi xagg gamba asine loonsoonita ikkitanna tinino addi addihoro giddosi amaddinoti amaddinohorono atto bbbaxxitiyo sagale xurte ba annuhi gedenne agiirote kemikaale seekkine oroonsi rasiissanno

baatto loosiranna saada ce e galtinore kuri baatto loosi'ranna saada ce e galdinori yineemmori addi addi qooxeessira afaantannore ikkitanna tini saada ce'nenna baatto loozi'nannihu addi addi garinni loosi'ne oraameeyya ikkate lowohoro uyitanno daafiraati

dubbu saadatini dubbu saaleneemmoti dubbo giddo calla heedhanno saadaati dubbu giddono heedhanno yannara addi addi garinni hatto mine dubbo assidhe heedhannoreeti kunnira tini sdeddarante dubbunni ba'anno hegedre dubbo bairo riqiimbe keesari

saadati akimeetinni saadati akimeeti yineemmoti saada calla akkantannoh ikkikki wole woleno owaante uyitannoreeti kuri saada akkantanno sammite calla ikkikki mangitte uyitinoonsa owaante attono garunnioroonsidhanni afantannoreeti

saadate ceattootini saadate ceattooti yineemmo woyite saada addi addi garinni seekkine ce asiissanno saada ce'nannihu techo yennaankilara hala'ladunni mangittenno addi addi obaante uyitanni afaantanno daafira ce'noonni saadano horaameeyye ikkitannoora seekkine ce asiissanno

sagalete muro sagalete murooti yineemmo woyite saga'limmate horoonsinanni muro ikkitanna tenne murono loonsanni woyite ba'annohi gede addi addi garinni qoropho adhine tenne murura babbaxxiyoha arru doyannarano waagannanni lossa hasiisanno

sagalete banke tini sagalete bankeeti yine wooshshineemmoti woy su'mineemmoti addi addi garinni babbaxxiyo baechinni gamba assine sagale quchummenna woy sagale duunne worranni darga woy base ikkitaanni

dubbu saada techo dubbu saada la'nummaa ikkiro yannaankera lowo horo uyitanni afantanno uyitanno horo maati yine la'nummoro dubbu saada quchumante gamba yite noowa addi addi manni daa''atara maranno weete babbaxxitewo eo ee la''anno

gati kshshkuni gati kaashshaati yineemmohu addi addi horo aanno kaashshaati lawishshaho bunu weesinna addi addi awukaattote kaashsha kainsanni yannara konne seekkine guma aano daafira ba annohe gede assine agaranna seekkine qoropha hasiissannonke

gumu laalchi irshakonyi gumu laalchi irshaati yineemmohu lawishshahu sinde baaqeelu hatto atarunna ikko wole wole lawannoreeti kurino uyitannohoro addintanni jawaata ikkino daafo tenne guma laalchi uyitanno irshubba addi addi garinni aga rasiissanno

agirote keemikaalubbaatinni agirote keemikaalu baati yineemmoti addi addi horo afi'hnote tenne agirote keemikaalubbano loonsannihu addi addi baadi xagganni ikko attono'murote haa'noonnirichi ikkanna tenne xaggano ba annohi gede seekkine aga rasiissanno

sagalete baanke tini sagalete baanke yineemmoti sagale quchumminna gamba asine worranni base ikkanna tinne basino ba annohi gedenna atto addi addi'rinni xurtannohi gede base sagalete baanke seekkine addi addirichi fea hasiisanno